Cora asati issippe uttidi oosuwaa oottidi dosona. Eti oottiyiyobaykka ollaa bookkoosona. Eti qa hagaa oottidi bantta marccuwaa banttawu demmoosona.

Issi bitanee maashiiniya achchan eqqiis. A achchan qa maashiinee hini baggan dumma dumma,,

Issi be'anawu lo"enna buuxan giigidda keetta, ha keetta giddon naa'u guutta naatti utiddosona. Ettappe kare baggani laa hagge aybba keette giidi be'yaa asatti eqidossona.

Issi biitane mittappe gigida bippiya yaagiyoga medhdhidi de'ees. I qa medhdhiyoge keehippe daro lo'iyaga; phooless. aykeehippe lo'iyaga medhdhees ha biitane.

Issi na'iya keehippe daro lo'o peenoy de'iyo shittuwa tiyettayda dawusu. Akka ha na'iya tiyettiyo shittuwa qa geela'o na'iya imatan de'iyarakka o imma yaagada

Mangguwa yaagiyo mitta ayfee adl''e ciishsha maalatiyaage xeellanaw diyagee ayba lo''eese gaadi! ikka miyoode keehippe daro mal''ees. Hegee tana keehippe lo''ees.

Issi goshshanchchay badalaa oyqqidi ba gaden zeriiddi de'ees. Hagee I oottiyo oosoy keehippe wolqqaa miya ooso gidiyo gishshatawu tana iitees.

xalotee baahilaawe xaletettawu maadiyagee shanxan kummi uttis, a achan issi aayiya woykko balteettiya a oyqada be'aydda dawusu.

Issi biitane teepiya oyqqidi uttiis. I qassi teeppiya oyqqi uttidage zo'o koopiya wottidib wogga bootta koportta maayi uttidi he sohuwan eqqi uttiis.

Issi na'aynne issi na'iya naa"ay issippe wogga shaafaa achchan eqqidi be'iidi ufayttiidi kaa'iidi miicciidi issippe de'oosona, etappe hini baggaan wogga moqqottay de'ees.

Issi geela'o na'iya sanssalataa qooriyan aattoogee keehippe lo'ees. Ayssi giikko A alleqettanaassi wottido gishshataassi O be'iyode tana lo"ees gooppa!

Nu heeran dumma dumma meretati de"oosona leemisuwassi haattayi, mittayi de"es hageeti qassi be"iyode keehippe daro lo"oosona hegaa gishshataassi ubba galla hageeta taani be"ada ufayittayis.

Kaame keehi daro go"a immees, haga kaamiya medhdhiyaage woni waatti medhdhide malalees. I woxxiyo wottay waassiyo waassoy keehippe tana malalees.

Issi aayiya guutta yiira na'aa tookkada xanttaydda dawusu. Ippe hini baggan aawaykka uttidi oosuwaa oottiiddi dees.

Hagee keettay xeelliyode iitees gooppa. Ayssi giikko I buuxa keetta gidiyo gishshataassi keehippe tana be'anawu iitees.

Salo meray de'iyo kaamiyaa dumma dumma asa caana uttasu. Ha kaamiyaa asaa kanchche gidenan ippe guye baggaankka mitta caanetti uttiis.

Toophphiya banddiray bollaa baggan maataa meray giduwan adil"e ciishshay wurssettaan zo"oy de'iyagee tana lo'ees gooppa.

issi yelaga attuma na'ay kuttuwa zal'iidi des. i kuttuwa zal'iyo wode kutuiuwa shamiyagee kuttuwa marccuwa immidi appe shammidi ekiidid des.

Issi wodalla attuma na'ay amppuulliya oyqqi uttiis. I oyqqido amppuulleekka xeelliyode keehippe lo'iyagaa. Amppuulliyappekka ya baggan cora asati de'oosona.

Aaway na'aa tookkin aayiya na'iyo tookkin issippe sooni so asati eqqidosona. Etappe hini baggaan uuttay mittay dumma dummabay de'ees.

Issi bitanee gaden goyyiyidi des. Taani a be'iyo wode i keehippe cawattiidi oottees. Hegaappe denddidaagan ta ayyo keehippe azanaas.

Dumma dumma sohuwappe yiida asay Orttodoogise woosa keettaani woossiyo keettaa maayuwa maayidi issippe kushiya baqqiiddi, goynniiddi yexxiiddi issippetettan ziiriyan eqqidosona.

Issi na'iyaa ha nu biittan baynna maayuwaa maayaasu. Hagee tana ayba itii! Hagee wolayttan baynna wogaa hara bittaappe yiidagaa orattaabaa hagaa maayana kooshshukku.

Beni Itoophphiyo ayssida kawoy beni taarikiyaabaa odiiddi, olaa olettiyogaa ubbaa asaa bessiiddi dees. Yaaniyode asay muleekka olaabaa siyiiddi be'iiddi de'ees.

Issi cimma bitanee mayggirapponiyaa oyqqidi wontto giziyaan yiite yaagidi asaassi erissuwa erissidi de'ees. I erissiyo wode dumma dumma hohuwappe yiida naati de'oosona.

Oyddu asati issippe uttidi qumaa miiddi de"oosona. Eti qumaa miyode etappe sintta baggan issi geela"o na"iya tukkiya shaayyayidda de"awus.

Naatiraa yaagiyooga issi mishiriyaa baayyo ulo giddoy sakkin issippe qoxxada cadadda uyayda ganxxaydda dawus. A uyyiyoode qa I achchan issi balttettiya be'aydda dawus.

Aayiya soon de'iya quruxuwa bollan mashshaa kaqqawusu. A kaqqaydda de'iyosaappe ya baggan gosee de'ees, baattaykka soni de'ees issi gutta naa'ay I achchan eqqiis.

Issi keettay daro puulattidaageee dees. Keettaappe guyye baggan keettaa hagaa daroppe puulattidaagaa, lo'iyagaa be'iya asati eqqidi uttidosona. Etappe hini baggaara issi buuxa keettaykka d'ees.

Asati issippe biittaa bollan de'iya ooshaa pagalanawu haasayoosona. Haasayiyo haasayay keehippe malaalees. Ayssi giikko eti daro bilan haasayiyo gishshatassa.

Naa'u asati irkanniya bookiidi de'oosona, ha irkanne eti bookiyoge beni wolaytta asay ootiyo meeziya, hagaa qassi a achchan eqqidi dumma dumma sohuwappe yiida asay eqqidi be'iidi de'oososna.

Baali helleliyaa yexiyaa naatti ubbay issippe eqqidi yexiyo wode aybba lo'ees gaadi, etti hegaa masqallawukka yexoosona.

Issippe kawottettay uttidi haasiyiddi de'oosona. leemisuwasi darggiyaa kawoy olaabaa hasaayiyode A matan dumma dumma sohuwaappe yiida asati A oduwa qa siyoosona.

issi na'ay ba zal"iyoosan de'iyaa oroottuwaa jarkaaniyaa asaassi bayzziidi de'ees. I bayzziyoode dumma dumma sohuwaappe yiida asati appe marccuwaa immidi appe shaammidi de'oosona.

Issi gutta na'iyaa giyani tuummuwa, zenjeluwaa malaatiyaba ubba shiishshada bayzzayda de'awusu. A bayzziyo wode issi maccaassiya ippe qassi shammaydda de'awusu.

Yettanchchaa Zaassa Alemaayoy maygiraappooniya oyqqidi issippe yexxiiddi, duriiddi asatuura kaa'iiddi addil"ee ciishsha kootiya maayi uttiis.

Issi na'iyaa giyani zambbiliyaa oyqqada efiido santta bayzzayda deawusu. Ippe hini baggaan aayiya santta zal'aa yaagin biidi shammidi ekkiyidi de'ees ippe.

Issi kushe hiilanchchiyaa shaatiya medhdhaydda de'awus. Ha shaatiya medhdhaydda diyoosan jabanay, bashee ippe guyye baggan dees. Wa issi guutta na'ay bashshiya achchan uttiis.

issi yelaga attuma na'ay cagaa o yqqidi a cadiidi de"ees, ikka kka dumma dumma misiliya ha cagaa giddon de"iyaga beiidi miciidi poocamiidi dees.

yelaga na"iya tukkiya shaa"ayda dawusu. a shaa'iyo tukkiya achaani naa"u naati issippe uttidi o xeeloososna.

Issi macca ayso gadaawiya keehippe daro lo"iya huuphiya tisttiyo qibaatiya oyqqa uttaasu. Hageekka O huuphiya puulayanawunne keehippe maaddiyagaa.

Beni wolaytta ayssiya gadaawa Kawo Xooni wogga koboortta maayidi diriphphan uttiis. I uttidashin A achchan dumma dumma asati uttidi i odiyobaa ezggidi de'oosona.

naa"u naati isssippe oydiyan utidi luxetaa keetan doosona. etakka luxxisiyagee luxeta keetan eqqidi eta aybakkonne besiidi de'ees.

Issi odanchchay oduwaa odiyoodee tana keehin malaalees. Ayssi giiko i asaassi geliyaa doonan odees. A oodoy a bilay keehi malaalees.

Wolaytta dichchaa amoy keehi luxida eratettay de'iyo naata issippe shiishshidi luxissiiddi de'es. Eti luxissiyogaa dumma dumma biittaappe yiida asati be'idi ufayttoosona.

Asati luxiya gooba naata issisaa shiishidi eta dumma sohuwa gelissidi luxisoosona. hagee qassi ha naati xoqqa xekkaa kiyanaassi daro maaddees.

issi na'ay zo'o caammaa woottidi issi sohuwaappe hara sohuwaa biidi de'ees. i woottido caammay wogga caammaa. ikka keehippe daro lo'iyaa caamma.

issi heeran zin'i uttida dalbbanttaa haattaa. he haatta dumma dumma sohuwaappe yiida miizzati issippe uttidi uyyiidi de'oosona. a qassi he sohuwaan he miizzata laaggi ehiida issi guutta na'ay de'ees.

issi na'ay yunbburushiyan de'iyaa maayuwaa wottiyo eqa saaxiniyaa bollaa achchan eqqi uttis. ikka eqqidosan appe hini baggan pooxay maayiyoobay mulebay a achchan de'ees.

Am"e maccaaseessi azinay bayinnaarissi kawotettay miishshaa immiiddi dees. Eti qa miishshaa immiyoode dumma dumma heeraa asati issippe eqqidi ufayittiiddi be"i..

Issi bitane maygiraponiyaa oyqqidi ba keettaan deiyaa qumaa asasi erissidi de'ees. Asay qassi i odiyoga ubbay ezzgiqidi siyosona.

heezzu asati beni wollaytta keettaa woykko meeshso keettaa keexxiidi de'oosona. eti keexxiyoo wode eta achan guuta naati keettaasi haniyaa mittaa tokki tokki etassi immoosona.

Naa"u asati issippe tukke keettani uttidi qumaa moosona. Eti miyo wode issi na'iya eta mee'issanawu haattaa ekkada etakko yaydda dawusu.

gossiya issi bitaniya oyqqa utaasu , qassi hini bagaara issi bitanee parssuwa uyees, qassi naa'u asati utttidosona, malaaliyaba.

issi heeran de'iya cora asati daguwaa oosuwa ootoosona. ha oosuwa eti issippe ootoosona. ha asati banta naatakka ehiidi ha osuwa issippe ootoosona. hageeti dere asati issippe issipetettan de'iyoogee beetees.

Asay issippe uttidi shukaariya, donuwa, haytta tukkiyara issippe uyiidi de'oososna, eti uyiidi de'iyode issi bitanee etakko soppe kareppe geliidi de'ees.

Naa''u gela'o naati bantta huuphiyaan keehippe daro lo''iyaa qibaatiya tiyyide doosona. etikka banttana puulayidde doosona. eti puulayiyyo wode hin baggan eqqida naa''u attuma naati de'oosona.

keehippe daro lo'enna keettaa, ha keettaa qassi kyndanaaniyaga naa"u asati doonaa oyqqidi be'iidi de'oosona, etappe qassi hini baggan woga mitaa bolaani kafoy kummi uttiis.

Issi Aayiyaa wolayttan beni shankkawu biidi ekki biiyo maccaamiyaa oyqqa uttasu. a maccaamiyaa oyqqa uttidoge xeeliyowode lo'iyaga oyqqidoga tanikka beayda deays.

naa'u attuma asati issippe uttidi kinituwaa uyiidi doo'oosona. eti kinituwa uyyiyo sohuwan naa'u maccasati gupiidi durid a achan de'oososna.

issi bitanee anmkka woykko mitaa qanxiidi des, qassi mita qanxiyo kaltay woga waga ankaa qanxxidooga asay be'ees.

Naa"u attuma naati hini baggan kuwaasiya kaa"oosona eti kaa"iyode qa hini baggan de"iya naati ispporttiya aadhdhi wodhdhiyogaa oottoosona oottiyogaa qa issoyi eta matan eqqidi be"es.

Na'iyaa huuphphiyaa bagaa puulayaydda loyttaydaa qibaatiyaa tiyaada giigisayida dawus. a giigisiyoosaa achchan dumma dumma sohuwaappe yiida asati doosona.

Issi bootta kofiyaa woottida bitanee ushsaa uyiidi de'ees. Ikka uyiyoo ushshay qarebbuwaa getettiyaagaa oydiyaa bollaan uttidi uyiidi dees.

issi yelaga macca na'iya bana puulayiyo shittuwaa keehippe sawiyaaga tiyetaydda dawusu i achan guuta naatikka de'oosona.

Woossa keettan bootta maayuwaa maayida asay kushshiyaa baaqqidi shabaashabiidi iliilidi doosona. etappe hini baggan issi na'ay masaariyaa kaa"idi de'ees.

Yettanchchay diriiphphan maygrapponiyaa oyqqidi yexxidi dees. I yexxiyo wode a achachan naa'u naa'u geela'otti durssaa duriidi doosona. Hinkkoti qassi eqqidi kushshiya baqqoosona.

So kaamiya aawaa, aayyiyonne guutta na'aa tookkada issisaappe hara sohuwa wolqqaama wottan bayidda dawusu.

Issi bitane hagee woossiyo keettaa yaagidi asaassi ogiyara biyageeta erissses. Eti rissiyo wode ha erissuwa qa ubbay ezggi siyiiddi issippe eqqidi be'iiddi doosona.

issi bitanee mitta qanxxiya maashiniyaa oyqqidi eqqiis. appe hin baggan issi guuttaa na'aykka matan de'ees. appe hin baggan dumma dumma wogga mittati de'oosona.

Kaysoy wuqqidaaga seeraa naagissiyaage cirppars oyqqidi ekkidi biide de'ees, yaatiyode a achchan qassi asati ubbay efiyogaa be'oosona.

Issi guuttaa na'ay luxetta keettaa ba luxettaa miishshaa oyqqadi biidi de'ees. I biidi de'shin gandappe dumma naatikka issippe luxetta sohuwa aara biidi de'oosona.

Naa"u naati zaytooniya bolli gi"idii keehippe daro teerida buljjujjidaagaa duuttidi miiddi de'oosona. Eti miyosan qassi aayyiyakka eqqada be'awusu.

"Zaagiya"yaagiyo doozzay maaran woykko ziiriyan toketti uttis. Ha toketti uttida zaagiya achchan dumma dumma asati hagaa be"iiddi ziiriyan toketidaagaa be'iiddi de'oosona.

Keehippe daro lo"iyaa manggoy teeri buljujidi adil"e ciishshaa malatiyaage beettees. Hegaa qassi kafiyaa maydda dawus. Ha kafiyoo qassi issi na'ay miyooro caddees.

Issi ami''e maccassiyaa gaden oosuwaa oottayde dawusu. A qassi oottiyo oosoykka keehi wolqqappe dariyaa oosuwaa olaa bookkada oottaydda dawusu.

orttodookisse woossiyo keettan issi na'iyaa bootta maayuwa maayyada wogga kambba oyqqada baqqaydda dawus. a baqqaydda diyoode hini baggan qassi naa''u naati kushiyaa baqqidi shabaashaboosona.

Bootta kopiyiyaa wottida bitanee asassi oduwaa odide de'ess. I oduwaa odiyoode dumma dumma sohuwappe yiida asati ezggosona I odiyoogaa.

Wogga xiiho booray zo'o meray de'iyoogee karen eqqidi maataa miidi deesi. Appe hini bagaani issi keettay woggay eqi ittis. Issi bittanee haga qa booraa be'iidi dees.

Issi keehii daro lo'iya meray de'iyo keettaa ha keettaa achchan ya baganninne ha bagan uuttay dees. Appe hini bagan naa'u asatti eqqi uttidosonna.

Naa"u naati issi mala caammaa woottidi hingaxaappe ha gaxxaa yiidi doosona. Eti wootti uttido caammay xeelliyoode keehippe daro lo"iyaagaa.